Niriba n laɣim be palli zuɣu chena bɛ Sheba yela liiga piɛla ka Sheba ye liiga sabla hali liiga ʒehi gba be dinni ka Sheba pili zipilti Sheba kpa ninkpara nima gba bɛ gbibi samboori wuɣi zuɣusaa ka niriba ayi be dinni ka sabbu sabi ka di nyɛ zaɣa sabla.

Niriba n laɣim be duu paɣaba ni dabba Sheba yela liiga sabla ka Sheba ye liiga ʒee Sheba pobla nangban pobrigu so beni o yela binŋmaa ka gabi zaɣa piɛlli ni zaɣa sabinli.

Niriba n zaya paɣiba ni dabba bi yiɛla liiga sabila ka yino yiɛ liiga piɛlli ka lɛbgi o yɛangi m biri ba bi tooni flawasi nim n zaya maa di yɛla zaɣi vakahili zaɣi piɛlli.

Loori n tam Palli zuɣu n chena loori maa nyɛla zaɣa dozim ka gaɣa dibaa ata be di zuɣusaa ka niriba gba ʒi zuɣusaa maa ban ʒi zuɣusaa maa puuni sheba pilila zipilti ka di gba nyɛ zaɣa dozim ka sheba ye liiga ka di nyɛ zaɣa nuɣuso ni zaɣa ʒee.

Niriba n laɣim be duu bɛ pirigili pobla nangban pobrigu Sheba yela liiga piɛla ka Sheba ye liiga sabla hali Sheba yela bin ŋmahi din nyɛ zaɣa ʒee ni zaɣa dozim so gobi chinchi ka chinchini maa nyɛ zaɣa dozim .

Daba ayi n ziya ka yino yiɛ liiga piɛlli ka tɛɛbuli bɛ bi sunsuuni yino yiɛla Chinchina liiga ka di gabi zaɣi ʒɛɛ zaɣi vakahili ni zaɣi dozim bi zila tii gbuni ka tɛɛbuli maa Zuɣu rɔɔba. paya.

Niriba m-be daa n-kɔhiri binyɛra. Paɣa so pilila zipiligu ka di ŋmani woluɣu ka ye liiga nuɣiso ka so be o nyaaŋga doo n-nyɛ o ka ye liiga piɛlli ka pili zipil' piɛlli. Bɛ nyaaŋga tihi n-sansaya maa ka nyɛ zaɣ' vakahili.

Niriba n-laɣim ŋɔ. Shɛba ʒimi ka shɛba za zuɣusaa shɛba ye liiga sabila ka so ye liiga piɛlli ka pɔbi nangbampɔbirigu zaɣ' piɛlli. Kuɣisi bela dinni ka kuɣisi maa nyɛ zaɣ' sabila.

Paɣa n ʒiya n ŋmahari waagashe shɛli pun chimmmi tam bakɛt pilli zuɣu kuripooti n ʒɛya ka sala bɛ dinni ka silba piɛlli tamya paɣa maa ʒila kuɣu zuɣu piɛɣu ʒɛmi baɣa o gba

Daa ni ka bɛ be ka bihi pe n-gili paɣa ka o kɔhiri naanzua ka naanzua maa nyɛ zaɣ' ʒee ni yɛlim. Paɣa so za o sani maa ka ye liiga piɛlli ka teei o bɔɣu bahi o na. Bi' so gba zaya ka ʒi tahabila ka di nyɛ zaɣ' vakahili.

Dabba ayi m be duu yino ʒila kuɣu zuɣu ka yino n kuriya ŋun kuriya maa yela liiga sabinli ka pili zipil shɛli din nyɛ nuɣuso la ka ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu nyili o nyina ka kpabikpabi o boɣuri.

Paɣa mini doo n zaya ŋɔ paɣa maa yela liiga sabinli ka pili zipili vakahali ka zaɣa piɛlli gabi di puuni doo maa nyaanga so n zaya ka pili zipili sabinli ka gba ye liiga sabinli boɣu waɣala.

Loori gbuni ka dabbi zaya loori maa yɛla zaɣi vakahili ka di naba yɛ zaɣi sabinli ka zaɣi piɛlli gabi di puuni hali zaɣi ʒɛhi gba gabi di puuni di tooni doo n zaya ŋɔ ka yiɛ liiga piɛlli ka pili zipili piɛli ka so jinjɛm sabinli.

Shitoɣuni m boŋɔ ka kamantoon kunkoŋ kara ni kaonkoŋ bihi tam tam ya miliki kunkona gba nyɛla fin tam tamya ka baagira takara gba tam tamya tiŋli chibo nima n tam tam ya maa chibo maa nahingbana nyɛla zaɣa dozim ni zaɣa vakahali.

Niriba ata n laɣim zaya ŋɔ paɣa yino dabba ayi paɣa maa gbibila nini o nuuni ka di nyɛ zaɣa dozim ka do'so za sunsuuni ka ye liiga ʒee ka di boɣari maa nyɛ zaɣa nuɣuso ka ŋunbala maa ye liiga sabinli ka ŋun za sunsuuni maa teegi o nuu.

Salo n laɣim ʒia kuɣusi zuɣu ka teebuya nima be bɛ tooni bɛ teebuli nima maa zuɣu kundu nima pampa mi daadama maa Sheba yela liiga sabla ka Sheba ye liiga ʒehi duu maa puuni zaɣa piɛla biɛni mi ka zaɣa tankpaɣu biɛni hali zaɣa ʒee gba biɛni mi.

Paɣaba ni nachimba n laɣim be duu bɛ ʒila kuɣusi zuɣu teebuli mima ʒɛ bɛ tooni teebuli nima maa nyɛla zaɣa piɛla niriba maa puuni sheba ye liiga nima ka di nyɛ zaɣa nuɣuso sheba ye zaɣa sabila ka sheba ye zaɣa ʒehi paɣa so ʒi ni ka zaŋ o nuu kpibi o teenga.

Tipanima n zaya ŋɔ dibaayi n nyɛli ka giraada gba zaya zaɣa dozim n nyɛli di tooni palli zuɣu m bala Loori dibaayi chena yinga nyɛla zaɣa piɛlli ka yinga nyɛ zaɣa ʒee palli maa yaɣali tihi n sansaya ka nyɛ zaɣa vakahali.

Dabba ni paɣaba n zaya ŋɔ ni bia loori n za bɛ sunsuuni maa sheba pobila nagban'pobirigu ka sheba bi pobi paɣa yino n ʒɛn tabi do'so ŋun ye liiga sabinli ŋɔ ni ka gbibi bia maa ka bia maa pobi nangban pobrigu.

Binkobri n be moɣuni ŋɔ wobgu m bala tihi n sansaya maa tihi maa nyɛla zaɣa vakaha loori piɛlli n garita bɛ sunsuuni maa loori maa puuni niriba n biɛni ka so ye liiga piɛlli ʒia .

Daa dama nbɛ tampima ni ka paɛn nim zan zaya shɛb kuri mi ka shɛb za Zuɣusaa hali shɛb zimi gba so n gbaya la o yiɛ la liiga sabinli ka so kuriya ka gbubi sobuli ka yiɛ liiga piɛli.

Niriba n-zaya. Paɣiba ni dabba. Shɛba yɛla liiga sabila ka shɛba ye liiga dozim. Do' so zaya o nyaɣila baaji ka kpa niŋkpara ka zaŋ o nuu su o daajiifu ni ka piri namda sabilinli.

Paɣaba ni dabba n bɛ kɔm ni bi nyɛla pia ni ayi paɣaba ayobu dabba ayobu doo yino zami o yela liiga dozim dabba di ba ayi bi ye liiga nima dabba shaba yela liiga piɛlli ka paɣaba maa so ka o so jinjam sabinli ni liiga sabinli ka nyaɣi baaji ʒee.

Binkobri m be moɣuni n guura ginda binkobri maa sheŋa nyɛla zaɣa sabinli ka zaɣa piɛlli gabi gabi bɛ ni loori dozim n za bɛ sunsuuni ŋɔ loori maa puuni bin'ʒee m boŋɔ tihi sansala moɣu maa ni ka tihi maa sheŋa nyɛ zaɣa vakahali ka sheŋa nyɛ zaɣa dozim.

Paɣiba ata m-bɔŋɔ. Yino zala zuɣusaa ka tabi o shee ka ye liiga nuɣiso ka so jinjam sabilinli. So ʒi o nyaaŋga ka gbibi tiliga n-tɔri toli ni. O tooni gaɣili n-zaɣ' maa ka nyɛ zaɣ' dozim ka zaɣ' vakahili gabi di puuni.

Sooja nim n ʒɛya ka shab gbaya ka yino tee n doya bi pilila zipilisi bi shab nyɛla ban piri namda sabila yino zaŋla bini pob o nuhi ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka tihi ʒɛ bi nyaanga ka nyɛ zaɣ vakaɣali

Niriba ata n laɣim zaya dibaayi yela liiga ʒee ka yino liiga maa puuni ka zaɣa piɛlli gabi yino pilila zipil sabinli ka nyaɣi baagi sabinli ka niriba ayi piri namda piɛlli ka ŋun bala maa piri namda sabinli.

Daadama m be palli zuɣu n chena yino gbibila bini ka di nyɛ zaɣa dozim daadama maa puuni Sheba yela liiga sabla ka Sheba ye liiga ʒehi Palli maa yaɣali jirambisa nima n zanzaya maa ka sheŋa penti zaɣa piɛla Sheba nyɛla zaɣa sabila.

Niriba n-chana ka gbibi baaji. Baaji maa shɛŋa nyɛla zaɣ' sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ' ʒee ka bɛ nyaɣi shɛŋa bɛ nyaaŋga. Ban chani maa shɛba nyɛla liiga nuɣiso liiga sabila. Zuɣusaa sabiya pa Tamale Ɛpɔti.

Dabba n tumdi tuma so kurimi ka pili zipili sabinli ka ye liiga ʒee ka bɛ Sheba ʒe zuɣusaa ka gba pili zipili piɛla yino sola jinjiɛm sabinli ka di boogi zaɣa piɛlli.

Bia n kuriya o yɛla liiga piɛlli ka zaŋ luŋa n nyaɣa o boɣu luŋ maa luɣa ni gali sabinli ni gali ƶiɛhi n bɛ dinni o nyaanga paɣa n ʒɛya ka so chinchin liiga paɣa maa nyaanga bihi n ʒɛay ka shab yɛ liigq ʒiɛ ka shab yɛ vakaɣali

Niriba n bɛ tampima ni ka Kom bɛ di puuni di yɛanga tihi n san saya ŋɔ ka di yɛ zaɣi hakaha niriba ata mbɛ tooni na ŋɔ ka yino yiɛ liiga ka di mali zaɣi nuɣiso ka so jinjɛm zɛɛ.

Duu n zaya ŋɔ ka Kuɣu bɛ di puuni Kuɣu maa nyɛla zaɣi piɛlli ka tɛɛbuli piɛli gba zaya di tooni Kuɣu maa Zuɣu tani mpaya ka di nyɛ zaɣi vakahili kuɣu maa tiŋa bi yɛrigi la tani ka di gabi zaɣi piɛlli ni zaɣi sabinli.

Soli m be yiya sunsuuni ka paɣaba mini dabba garita bi'puɣinsi ayi ʒila gbambihi gbambila piɛlli ni zaɣa ʒee dabba ayi kanna bɛ tooni ka ŋun be tooni maa ye liiga piɛlli tihi sansa yiya maa puuni tihi maa nyɛla zaɣa vakaha.

Paɣa ni o bihi mboŋɔ paɣa maa ʒimi ka bihi maa sheba zaya bihi maa nyɛla bihi ayɔbu yino gbibi la siliba ka bindirigu be dipuuni ka bi'yino ʒia ka ye liiga sheli din nyɛ zaɣa ʒee.

Paɣa n ʒia ka pam o zuɣu ka ye liiga sabinli ka piri namda piɛlli o ni ʒi shelimaa katawiya dibaayi n sa ni ka di nyɛ zaɣa vakahali o nudirigu zuɣu tihi n sansaya maa ka tihi maa nyɛ zaɣa vakaha.